Emmotoka y'abalambuzi esimbiddwa ku kkubo nga waliwo n'abayimiridde mu maaso gaayo o abasajja bairi n'omukyala omu ng'ayambadde enkoofiira. Emmotoka zino zeeyambisibwa mu bifo awakuumirwa ebisolo mu mbiriizi y'emmotoka eno waliyo akati.

Omusajja ayimiridde ku lubalama lw'ennyanja ng'asika eddobo ly'abadde akasuse mu mazzi nga kirabika lirobye ekyennyanja. Obudde bwa kawungeezi. Omusajja ono afunyizza empale okutuuka mu maviivi.

Ekyoto kirimu omuliro, kituuziddwako entamu ennene nga kungulu kubikkiddwako entamu endala. Ekiyungu kino kirimu enku eziterekeddwa era nga kyazimbibwa mu miti n'ettaka. Ekyoto kino tekiriimu muliro wabula kinyooka bunyoosi mukka. Nazzikuno ebyoto bino bye byakozesebwanga mu kufumba, ge gaakolanga ng'amasigiri ng'omulembe tegunnakyuka ogw'essigiri n'amasigiri amazungu.

Olwoya olubeera ku ntugga wakati w'omugongo gwayo nga luviira ddala ku bulago ku mutwe gwayo okutuukira ddala ku mukira entugga y'emu ku nsolo ezisinga obuwanvu mu nsi yonna era.

Amatu g'emmwanyi agasusiddwa era nga gaanikiddwa okusobola okukala. Emmwanyi zino zisekulwa ne zongerwako omutindo okkola obuwunga obwa kaawa. Kaawa ono ow'emmwanyi zino zitundibwa e Bulaaya oba mmawanga g'e Bulaaya ku miwendo egya waggulu.

Eryato ly'enkasi liseeyeeyeza ku mazzi, n'abasajja babiri abakuba enkasi ate nga waliwo akutte omukono gwe ku lyato lino. Obudde bwa misana.

Oluguudo mwasanjala olwa kkoolaasi nga luliko emmotoka oluguudo luno luliko amasaᵑᵑanzira waliwo amakubo agayitamu era nga gayisa emmotoka okuva eruuyi n'eruuyi obudde bwa nkuba era ekkubo lirabika okubaako akaseerezi.

Omusajja akutte ekyennyanja ky'avubye okuva mu nnyanja ng'akozesa akuuma akalongooseemu akeeyambisibwa mu kuvuba. Omwami ono ayambadde essaati enjeru n'empale enzirugavu n'ekoofiira ssaako ne gaalubindi ku maaso, ng'ennyindo n'omumwa abibikkisizzaako ekiwero ekiri mu langi emmyufu n'enzirugavu; obudde bwa misana.

Bendera z'amawanga eg'enjawulo zeewuubira mu bbanga era nga zikola omuwendo gwa bendera kkumi na ttaano.

Omwami akutte nnakati mu ngalo ze ng'alamuza eri omukyala amutunda nnakati ono zifumbibwa nga enva endiirwa mo omwami gy'ayimiridde bali mu katale katale k'abalimi emabega we waliyo amatooke g'emyera n'ag'enkota ate ku mukono gwe ogwa kkono waliyo emidaala gy'ennyaanya, obutungulu, amenvu n'ebirala obudde bulaga bwa ttuntu.

Amazzi gakulukuta okuyita mu njazi nga gayiwa mu mugga omunene mmabbali g'amazzi gano agakulukuta okuyita mu njazi waliyo obusaka obukwatiridde ssaako n'akati akawanvu. Amazzi gano gayamba nnyo era ga mugaso nnyo eri obulamu bw'abantu era n'omugga guno gye gukulukutira gulabika guyiwa ku nnyanja ennene.

Abasajja babiri bali ku lyato ly'enkasi, omu ayimiridde akasuse ekitimba ekyo ekikozesebwa mu kuvuba ebyennyanja ate omulala atudde akutte n'enkasi. Obudde bwa lufu.

Enjovu bbiri enkulu n'ento zitambulira mu mazzi, emabega waazo waliyo ensolo endala ezituddeyo ssaako n'envubu etudde mu mazzi, waliwo n'akanyonyi akanywa amazzi. Enjovu zino ziraga zizze nazo kunywa ku mazzi; obudde bwa musana era enkalamata erabika eziruma.

Akabuga akatonotono akalimu amaduuka ag'enjawulo agatunda ebintu ebikozesebwa ewaka n'engoye era waliwo n'abantu abatunda n'abatambula amaduuka gano gayambako okutuusa ebyetaago eri abantu era nga abantu b'omu kitundu ekyo.